Kehippe dalgga bessan kexetida issipe oyketidi diza pohoqe keththay de'es he keththa yushshonka aspalte oggey bettess.

Issi medhdho maayo mayidi durishshe diiza macanne ade asati dosona etta qomorakka qasse oydde bolla utidi diiththa shocciza nam7u adey dosona.

Gita demba bessan shiiqidi eqqida keehippe daro maccanne adde asay de'osona eeta gaathanka eqqida issi makinay beetes.

Botha qalameni tiyetida keeththa gidoni botha xaraphey yushara uttidi komipitere xeeliza daro asat deosoona heyitappekka issoti issoti yelaga nata

Keeththa giddon zo'o minxafey hixxettidi de'ees he keeththanka oydde bolla issippe uuttidii de'iza issi medho qamise mayida macara haratara issippe uuttidosonna

Keeththa giddon issi medho mayo mayda kuwaase kaasanchati be saanera saanera kathappe ekkishe de'osona.

gita siminto keeththa lo7izayssa karen aadhdhe aadhidi diccishe deiza mithati guutha guutha maatati daroy beettosonna

keeththa matan daro maatati beettosonna etappeka issi baggara issi dicci daggita mitha garsan toora issidi oyde bolla uttida cima asay doosona

baasettida oge xanxan nam7as nam7as eqqidi dunguza pooxa kushen oykkidi diza daro asati doossona eta sintherakka daro asay pudde yishe dees

keeththa giddon issi medho daro dunguza ittiyettida oydey deees he oydezan uttida macanne adde asati xaafishe doosona

Geeththa giddon be qoodhen warqatara diza miisha aaththidi shiiqi issife eqqida qeeri qeeri naatinne yela ga naati beettosona.

gadezan woddida biittay de7ees he biittaykka keeththa kundisides yuushozanka gitanne gashe uuthati beettosona

Qorqoro keeththa karen efiza uge bolla eqqidi be kushen borsa oykkiday warqata oykkiday daro macanne adde asati eqqidinne uttidi doossona.

Botha kote mayidi kushe cacabishe eqidi de'iza kehipe daro adde asati de'osona eta guyerakka issi ketha betese

Gitta ketha giidon daro botha oyideti do'sona he oyidetan utidi dawutarene isikirito xapishe diza daro cega ade asati de'osona

Gita dalga keeththa gaaththan oyden uttidi kushe cabcabishe diza daro maccanne adde asati beetosona.

Isharan daasettidayssa garsan huphe bolla dunguza qoobe woththidi dunguza kootenne dunguza pooxa may7idi kushen maykirapoone oykki eqqida issi addey dee

Qaalamenti hettida keeththa giddon uttidi deiza daro asay be kushen dawutarinne iskirto oykkidi doosona etas guyerakka uttidi diza asay.

Bootha qalamentiyettida keeththa giddon xarapen dawutare iskirto wothidi oyde bolla uttidi tisa heedzdzu adde si doosona.

Keeththa giddon oydde bolla issi addey ba kushen maykirapoone oykkidi xarapeza bolla worqatanne ba silke woththidi utti haasayishe dees.

Keeththa giddon gita xaraphe yuushon uttidi dawuta renxabishe diza daro adde asay doosona he xarapheza giddonka dicciza mithay deees.

Keetha karen iray bukida haathay elidi dees. Izadanka maata kethara c'uwa c"uwidi kezishe dees. Dan'onka qeri qeri uthatinne gita gita uthati de'osona.

Gimbbe simintton direttida keththettia simintton keththay dees he keeththa karen borssa ba'iddi eeqi diza addey de'es.

Keththa garssan issi medhdho booththa maayo mayida daaro nayti sa'an uttidi dosona eeta sinththankka giita sinney shiqidi daaro uttidi de'es tuukeyka shayetishe---

Mata keeththy gitay deas iza karen eqida issi cima ayiyanne nam'u qeri nayiti issi adde keidi bishe betes.

gita abba giddon diccida mithati maatati de7oosona he abbanka qasse wogolon uttidi biza issi qeeri naay deees xanxanka eqqidays

Dunguza qoophe uphen woththidi tooranne guufe kushen oykkidi dunguza koote may'idi shiiqi eqqi haasayishe diza daro aseti do'osona.

Keehippe gita abba bollan wogolo bolla bishe deiza daro adde asati beettosona etappeka issoy dhoqu gi eqqides

Keexettishe de'iza siminton keeththakaren deiza biittay shiiqidi dizayssa bolla eqqida issi addera iza miyen eqqida harara do7oosono

Keehippe denbabessan gita gita mithati doosona etappeka issi mitha garsan daro oydey xarapheynne siney daroy beettees

dalga denba bessan gita mithay giccidayssa garsan issi medho qamise maydi be kushen maatara guupera oykkida heedzdzu maca asati doosona

arxan keexettida keeththa giddon micetidi deissa dumma dumma qommo pooxati gaamo dunguzati dunguza qoobeti beettosona

matan matan keexettida nam"u gita maata keeththati doosona. iza sinthen booththa pilamaya eqqida issi cimayoy dawus.

Shiiqidi deiza eexxiza mitha bolla sinthara eqqidi deiza issi dunguza koote mayda addey deees emitha yuushonka daro asay eqqidi doosona.

Keeththa karenninne keeththa giddon keehippe daro issi bolla doorettida safeeteti zo'o qalamen medhettida masoobeti doosona.

Juta zuma bolla aadhdhi aadhdhe diccida woray deees he zuma garsan diza dembanka wora deees he denba giddora efiza ogen daro makinay yishe.

denba bessan laxana maydi de7iza maca asatinne dumma dumma may7o may7ida adde asati isife daroy shiiqidi eqqidosona denba xanxanma

Toophiya bandiray qallamettidayssa garsara issi saaxine giddon salfera eqqidi de ishe yehi ehi haliza daro asati warqata oke.

Gita dalka addarasha daro oydey dizayssan asay uttidi doosona deta sinthenka xarapheezan laabtoppey daroy issas issas deees.

be huphen booththa laxana qacada booththa sharbe maya booththa qamise may7ada issi booththa qamise may7ida qeeri na7iyo idimmada eqqida issi macayo

Daro xuufey xaafetidi de'iza warqata oyden uttidi xaraphe bolla warqata woththidi de'iza nam'u addeti de'osona eeta miyyeraka issi addey eqqi

Qalame ti'etida ketha giidon mabirate xopishe de'es issi cega adey ayipey bolla manaxire wothizayika he kethan eqidi betes

Keeththa dembba bessan diza biratay daroy dizayssi beetes, iza giddonkka eqqida issi ceega addey beetes.

Demba aykkoy baynta baana bessan eqqidi de'iza issi baana makinay de'es; iza miyeeraka issi addey eqqidi xeelishe dees.

Qorqoron axarettida gibbe gaththan kundida mabrate pooley beetes, he gibezanka aadhi adhidi gita gita mithatinne gashe maatati betosona.

makina oge aspalte duunan eqqida makina charjiza bessati doossonna etappe pude qommora qasse gita gita pooqe keeththati qala mentiyetti dayti dooso

Biron keexetetha bolla de'iza biratay eqqidi matan matan diza daro bessan de'es hessanka ooththishe diza asay de'osona.

salo bolla guutha guutha shaaraynne pullashe diza away beettaws qhassi maburaate biratay aadhdhi a dhidi sa7an eqqidi deees

gita zuma bolla daro diccida mithati de'oosona he zuma garsara efiza ogen makinaynne asi hemettishe de'es

Gita gade giddon dicci shediza daro murutay deees he muruta giddorakka qasse emettishe xeelli shediza oyddu asati beettosonna.

Makina oge bollara bishe diza issi makinay deees he makina oge xanxanqas lo'iza oge maburateti matan matan eqqidi doossonna.

Duma bessan saleena hiixedi hokkidi tohon gulbatidi warqatan xaafishe deisa daro qeeri nayti de7osona mabratekka eexees

Huphe lalada ba kushen boyibale oyika hayitha bolla wothada botha qamisenee botha laxana mayada micashe eqida issi cima ayoyiidawus

Kehipe lo'za qalamen tiyettida keththa gidon maburatey exishe des qassi xarapheynne oyde cugan cugan utidi bettes

Keeththa giddon diza suuqezan ushshati, saamunati, dhilati, yarkaneti, daroy doosona. Enta bayziza issi addey de7ees.

Suuqe giddon jarka nera zayte samunay warqatey daro daro dumma dumma miishay deees hessa bayzishe issiyadey uttidi dees.

Solloy woxerae solloy ashora kutto upuler kaxidayssara dumma dumma woxe qommora siileza bolla deees.

keeththa karen uttidi disa dumma dumma qommo gashe oydeti doosona he keeththafe dugera siminton dirsay direttidi dees.

Keeththa giddon warqate xaraphen daroy dizayssappe komputeren uttidi xaafishe de7iza daro adde asati doosona. Etakka eqqidi xeelliza asay doosona.

Peeththa giddon oyde bolla uttidi xaafishenne issife haasayishe deiza daro macanne adde asati doosona etikka.

Keeththa giddon ayfe bol'a manaxire woththidi kushen maykirafoone oykkidi eqqi haasayishe diza issi ceega addey deees iza guyera tophiya bayndiray eqqidi dees.

Ellida aba haththa xanxxan eqqidi de'iza issi medhdho qobbene issi medhdho mayidda hedzdzu asayi de'ossona ellozappe pinththan daro.

booththa qala mentiyettida keeththa giddon araphe bolla warqatenne maykirafoone wothidi uttide iza nam7u ceeygadeti de7oosona

Issi medho may'omayidi de'iza macanne adde asati eexxishe deiza tama haaththe qolidi toyssishe de'osona eeta

issi medho shurabenne sure maydi gita keeththa giddon shiiqi utti dibbe kushen iskirtonne warqata wothidi xaafishenne siyishe diza daro asay dora

Gorqoron direttida keeththa giddon qorqoron keexettida bessa issi medho may'o may'di maatha qoliza adde asati de'ooso.

Kexetetha bolla diza Gita pooqe keethay de'es. Iza sintharaka qase issi medho qope huphen wothid issi mala mayo mayid eqida macanne adde asay dosona.

Buro kexetishshe wuronta diza perotikka buro eqi diza keththara pude hemetidi macane ade asati dossona etakka besiza isoy sinththara

Qaalamen tiyettida gita pooqe keeththay de'es pooqe keththa sinththaykka biiratanne simintton dorettides keththappe geeshshara gita gita miiththatti bettossonna

Siminton keexettida lo'iza gita keeththa giddon issipe shiiqidi miicishe eqqida daro adde ceega asati doosonna. Eetarakka issi maccasiya dawus.

Keeththa karen be kushen banddira oykkidi eqqida keehippe daro macca asati doosona. Etikka kushen dawutare warqqate oykkidoosona

yeyippe daro asati gita keeththa karen be qoodhen warqate duuxa aaththidi macaynne addey uttidi doosona

ita mastoten xalla keexettida hooqe keeththay deees he keeththa sinthanka qasse diccidi lo7iza cililo maatati daroy beettosona

keeththa giddon issi karetha yuuyiza oydey uttides iza sinthanka xarape bolla qasse telefishiney beettees iza miyera

Simnton ooththettida ogexanxan keehippe adusse simntoninne burcukon keexettida gita pooqe keeththay beettees.

gita dalga makina ogey de7ees he ogezappe qommora qasse booththa qalamentiyettida gita gita pooqe keeththati de7oosona

Keeththa giddon adussa booththa xarappeza yuushon keehippe daro oydeti de7oosona he keeththanka issi macase potoy kaqetide.

oge bollara bishe diza makinati doosona he ogezas oshachanne hadirsa baggara keehippe adussa wooqe keeththati daroy beettees

gita qalamentiyettida pooqe keeththay oge duunan de7ees he oge zarakka qasse issi addey motore laaggidi duge bishe de7ees

Qalamen thiyeththida lo7iza keeththa giddon thelebizhiney kaqethidi lo7iza oydey uththidi xaraphe bolla ababay de7ees; he keeththankka.

Lo7iza keeththa giddon issi gita xarappeynne daro oydey deees ersen karetha minxafey hiixettidi de7ees

Dhale bayzetiza keetha gidon duma duma besan shiiqi be qomon be qomon utida daro dhaleti de'osona he dhaleta bayzizaysika arsa maca.

Makina ogera kushe kushe oyketidi nne mels berka berka yishe duza zo'o shurabe mayida macanne ade asati de'osona etikka

Xuufey issi guyen deyizasa meyera tophiya bandira eqiddi deyes. Issi maccashiyaka miccashe kushe mayigrapone oyikada eqaduse.

Keehippe adussa xaraphe yuushon be oyden be oyden uttidi de7iza daro maccanne adde asati doosona etappeka issoti issoti paranja

keexetishe diza pooqe keeththa garsan issife shiiqi eqqidi zoretishe de7iza daro adde asati de7oosona eta miyerakka

Atamare keeththa karera karen utti mitha garsan diza nam'u addetinne eqqidi de'iza cimanne ceega adde asati wula bolla beettosona.

keeththan oyde bolla uttidi komputeren ooththishe diza nam7u macara issi addera doosona eta guyerakka shiiqi eqqida daro asay beettetes

gita mitha garsan issife shiiqidi eqqidi deiza nam7u addera nam7u macasara doossona issi addera issi macara kushen warqata issife oykkida

Keththa giddon oyde bolla uttidi deiza cima aawati be kushen guupe oykkidi doosona etarakka cima ayeti uttida.

Keththa giddon issi sharay xuufey xafetiday miccetidi de'ees botha qamise mayada ba kushen maygiraphoneoynne oykkada eqidi issi maccisshh de;awus

keeththa karen gita gita mithati doosona emitha garsan qasse eqqidi diza oyddu ambulantheti doossona he ambulanthetappe issi naas ulay dooyada

Keeththa giddon dunguza pooxa may'idi eqqidi haasayishe deiza daro adde asatinne issi macasiya beettosona.

Haakime keeththa giddon hiiththan ichchidi som'onne kushen ashshagetidi afila mai izin'ida issi macasiya de'awus.

Nam'u shako ogeta xanxara gita gita poqe kethati matan matan kexetidi betosona he ketha sinthanka guta matati dic'etes.

Axiren axaretida giben Gita poqey kexetishe de'es. Geshara qase ogezan hamutishe diza daro macanne Ade asay dosona.

Siminiton kexetida buro kexeti wurota gita ketha bolla diza simintoza eqidi diza ichachu ade asati de'osona

Moley bayizetiza keththa gidon eqi issi akimeyine ezara hasa7isishe de7iza issi cega adera issi macasera dosona.

Makina oge xanxan gita gita mithati de'oosona he ogezarakka qasse emettidi pude bishe deiza asati beettosona.

Siminton direttida keeththappe geeshshara aadhdhi aadhdhidi diccida mithati doosonna. mitha garsenka guutha guutha maatati beettosonna.

gita denba bessan keeththay de7ees keeththa miyerakka biratan xalla ooththettida gita gita maashineti de7oosona

Keehippe lo7iza kooqe keeththa giddon oydeti cugan cugan doosona etas kaxanxara issi simithati diccizayssati lo7izay beettosona.

Oga duunan de'iza issi keeththay deees he keeththa sinthan qasse shiiqi uttida biittay beettees maburaate pooleykka de'ees.

keehpe lodhiza booththa qalameratietida keeththa giddon maburaatey xompishe dees he keeththanka daro ambasadere may7ida adde asati emettishe doossona

gita denba bessan oydera xaraphera cugan cugan hakki hakki uttidi de'ees he denbafe geeshshan qasse bayndiray eqqiday daroy beettees

Gita gaamo dunguzan tiyettida dababay beettees iza bollanka qasse tophiya bayndiraynne dugeha kilile bandiray kaqettidees.

gorqoronne mithan direttida gibbe gaaththan xawula oydey bolla uttidi deiza daro adde hasatara issi macasara dawus

qalamey tiyettonta keeththa giddon daro maxaafay doorettidi dizayssa sinthan issi yelaga addera issi yelaga addera kushen warqata oykkidi eqqida.

Keehippe dalga zumatana daggida gade bolla aadhdhe aadhdhe diccida gita mithati issi maata keeththaynne maata melizay deees.

Geeththa giddon beu phenqoobe woththidi oyden uttida issi addey deees iza sinthenka dawutarey warqataynne aaththay uhiza kopbey dees.

gita denba bessan nam7u guutha guutha keeththeti de7eettes he denba yuushonka qasse keehippe daro gita gita diccida mithati beettos

Gitta denba bessan goggishshe biratta giddon de'iza haaththan kushe meecishshe eqqida issi macara issi addera doosona eta matankka daro asay eqqida

gita gaade giddon dunguza pooxa may7idaynne huphe bolla qoobe wothidi eqqida daro adde asati doosona etappeka issoy kushen dawutare oykki dees

keehippe gita denbabessa biittan eqqididi iza daru biratati doosona ebirata bollanka daru shuboy micetidi de7ees

Daro kareththa oydetinne issi zo'o qalamen tiyetida xaraphey diza kifilen eqqida nam'u bandirati doosona; eetappeka issoy tophphiya bandirako.

Keeththa giddon eqqidi diza daro dumma dumma qommo bandirati doosonna eeta sintharakka issi medho may7o may7di ba kushen warqate oykkidi issi kushe dhoqu histi eqqida daro as

Dunguza qoobe huphen woththidi gaabe may'idi be kushen toora oykkidi de'iza daru dere cimatinne ceeyga asati de'oosona eta sinthenka nam'u qeeri nayti eqqida.

palamen zoobothantiyettida keeththe giddon uttidi de isa daro macanne adde asati doosona eta sinthanka heetzthu cee qadeti uttida

Oge xanxan daro kethaoe fiteti ke'ida itati madabaran kumi kumi ichidosona etaka ehidi qolishene halishe diza asati dosona

Ooge duunnan pito be kushshen oykidii issi medho Mayo maayidii oogezapiitishe diza daro addenne maca asati de'iossonna

oge doonan pitoo oykki eqqida daro macanne adde asati ogeza pittidi iita issi bessan shiishshishe de7oosona

gita denba bessan piteti shiiqidi qolettida iitay daroy de'ees hessaka ehidi qolishe eqqida issi zo'o qalamen tiyettida makinay dees

oge doonan mithan direktida bessamatan gita asfaltey deees he asfaltezaara qasse kushen korojo7oykkidi hemettiza adde asati doossona

Booththa qalamin tiyettida keeththa giddon oyde bolla uttidi be komputere xaraphen woththidi iza xeellishe diza daro adde asati beyoosona.

Gita pooqe keeththa giddon garsan eqqidi issife haasayishe deiza nam'u addenne issi macay doosona eta guyerakka harati uttidi beyosona.

keeththa giddon issife xarapheyushan uttidi deiza oyddu asati komputeren xaafishenne uttidi xeellishe do7osona.

Qalaameyi tiyetida keeththa gidoni diza madirekke bolla botha mayo surenne shurabe mayidi issiporite ooththishe diza qeri nyitinne izeta miyeni ekidda

Keehippe dalga ogeni issi medho mayo mayida macashat, dumma dumma mayo mayida Ade asati issippe hemetishe dosona, eta guyeraka bootha makinayi yishe desi.

Namm'u qommo bandira giddon eqqida issi medhdho ambasader mayidi salamiththa eqqida issi paranjjara issi abashshara dossona

Oge xanxan keexxettidi de'iza nam'u qala mentiyettida lo'iza keeththati doossona he keeththata matanka asa huge zar haymettishi asay bishe doossona.

Siminton direttida keeththa matan booththa oyde bolla uttida daro macanne adde asati doosona eta guyerakka gita gita mithay beettees.

dukan henbabessan abbay de7ees abba giddonka keexxettidi deisa keeththaynne mithati doosona

keeththa giddon issi medho karetha may7o may7idi be kushen bur cuqora ushshu oykkidi eqqida issi paranjara issi abasha addera de7oosona

Ogen denba bessan booththa qoobe huphen woththidi dunguza kootenne dunguza pooxa may'di de'iza daro cee gade asati beettosonna.

Gita keeththa giddon daro marcoy kaqetidi de7ees he marco bolla qasse shukettida ashoy keehippe daroy kaqettidi de7ees.

Mitha mabrate korontey ekkidi siminto golla deees yuushozi qasse shubon birdettides iza matanka gita gita mithati doossona.

Keeththa giddon uttidi deiza issi medhofo xaqodhen mayda daro adde asatinne maca asati beettosona.

Uphe bolla dunguza qoobe woththidi booththa afelamaydi oyden uttidi de7isa heedzdzu cima aawati kushen toora oykkidi doossona.

Gita dalga keeththan uttidi deiza oyde yuushon diza daro asay doosona etappeka issoy karetha koote may7idi sinthan ushsha woththidi uttides

hoge bollan dunguza koote may7danne dunguza pooxa may7di eqqida daro adde asati dooson eta guyerakka daro asay kushe baqqishe eqqida

keeththa giddon kamerara poto denthishe diza asaynne xaraphe yuushan uttidi de7iza daro macanne adde asay de7oosona

Keththa giddon zo'o maayo maayadda oyidde bolla othidayssi mac'assiya de'awus izi sinittenikka both boththa qallamen tiyetidda dee's iza bolla daro haththe hayilanideththi bettossona.

Qallamen tiyettida keththa giddon xaraphe bolla coompiterey de'es iza sinthanka eqqidi issippe hasa'she de'za maccanne adde asati doosona.

Qalame bothan tietida ketha giidon issipe shiqidi utidi basinithan xariphen hayilanidera hathenee wariqata wothida daro asay do'sona

Keta gidon ba huphe bola sharbe xaxada kushen ayfe wordhida machine oyqada kompiwter sintan utida isi c'ega mac'asiya dawusu.

Booththa qalamen tiyettida keeththa giddon mabirattey xompishe de'es he keeththanhassayishe de'iza daro cegga addeti de'iossonna.

Simintonne burcukon keexettida keeththa giddon eqqidi issife haasayishe diza nam'u addetinne eeta miyen eqqida adde asati doossona.

Keehippe daro miththati diccidi de'iza bessan garssara bonccoy beetesi. Hayssappe qanxxidi tookodi diza issi poolisey de'essi.

Qoriqoro keeththa darikon diza gita mita garisan shiqidi utida cora adde asay dosona eta sintenka issi polise eqidi hasayishe des.

Ba kushshen waraqatanne iskkirtto oyqidi, uttidi xaafishenne iza keehippe daro poliseti doosona.

denba bessan eqqidi salfera diza poliseti de7oosona etappe guyera qasse sharan keexettida keeththati matan matan beettosona

keeththa giddon booththa xarapphe yuushora uttidi televishine be ishenne be sinthan dawutare komputere woththidi uttida daro addenne mac asay do

gita denba bessan be cugan cugan salfera massara issi kushen oykkidi eqqidi diza daro poliseti deyoosona

Ketha giddo botha yuyidda xaripheyi de'esi. Iza yushanikka namu'u issi medho ambasader mayida aassati utti hassayishe de'osona.

Keththa giddon nam'u qommo banddirati doosona issoyika tophphiya dere banddira izeta sinththen eqqidi dizza issi aarisse chegga addey deesi.

Gita dalga keeththa giddon issi medho bootha oydey daroy dees. He oydezan uttidi be kushen iskirttonne dawatare daro ceega asatay doosona.

Dalga gade gidora dugetha hemutidi yishe de, iza ba kushen pute okida cega macane are asati betosona

Lo'iza nam'u ambassadere mayida nam'u adettinne hetta guyerrakka harra qommo ambassadare mayidi diza daro assay dossona hettikka ba kushshen matta oykiidda

gita abba bolla wogolon bishe de7iza issi medho zo7o koote mayda macanne adde asay doosona eta sinthanka hayllandera haaththay deees

Maata keeththay karen eqqidinne yeekkishe deyiza sharbe mayda macanne adde asati daroy beettosona.

oge duunan eqqidi deiza makinay deees makina sinthera qasse ayfe bolla manaxire woththidi eqqida issi ceega addey deees

gita dalga denba gaden eqqidi hamettishe be kushen nam7u nam7u huute oykkidi issi medho goobenne issi medho shurabe mayda adde asati doossa

gade giddon ichidi kundida mitha bolla uttidi deiza adde asatinne eqqida gita mitha garsan eqqida daro adde asati deyoosona

keeththa giddon issife beyoyden beyoyden uttidi dawutare kessidi xaafishe de7iza ceeyga asati xaraphe yuushon uttidi de7oosona

Huphe bolla dunguza qoobe woththidi booththa apela may'idi kushen toora oykkidi diza cimatinne etara eqqida ceega asati doosona

gita dalka keeththa garsan uttidi deiza daro macanne adde asati dooso na eta sinthanka xaraphey beettees

Kehippe dalganne denba gaden diccida maatay deees he maata giddora he mettishe diza oyddu ceega adde asati doossona

Gitta pooqe ketha garsan epiza oge bolla eqida diza hezhu macasat dosona. Issoti issoti qase eeta guyera adhid bishe dosona.

Giththa miththa garissan eqqidi muzenne abokkado bayizizza mac'a asay de'osona etta sintherakka kasse eqqida asayinne oggezara bizza giththa giththa makinati de'es.

Makina ogera duge hemetishe nne pude hemetishe daro asay dosona makinayka guyene sinte gidi yishe de'es.

Ogen issipe shiiqi eqqida macca asatinne adde asati doosona. Eeta guyera gita miththi beetees. Keethika dees.

Keeththa gidon hophen shashe qacada qamise mayada sineta ba sintan wotada tuke duqashe diza issi maccasiya deawsu izi miyeraka heedzdzu adde asay utti.

Kuwase demban woxidi ka'ishe de'iza issi medhora shurabera issi medhora qonxara mayida ade kasancha nayti de'osona

keehippe daro asati dunguza shurabe may7di tooranne guufe kushshen oykkidi dunguza qoophe huphen wothidi guppishe de7oosona

Maakina giddon uttidi de7iza asatinne maakina bolla boora caanidi eppishe dizayssati issi maakinan doossona eta sintherakka hara maakinay bishshe...

Keeththa giddon issi medho may'di komputeren xaafishe diza nam'u mac'a asati doosona. Esa sinthanka eqqidi deyssa daro adde asatinne nam'u mac'ati doossona.

Giya giddon miccidi dono, timatime, shunkurtte, tukkenne dumma dumma miishata bayzishe diza daro asay de'oosona.

Qorqoro keeththay matan matan dizayssa sinthara zokkon borsa ba'idi hudenne duge hamettishe deiza daro macanne adde asay doosona

denba bessan issife shiiqidi eqqida daro adde asati de'osona eta guyerakka issi qorqoro keeththaynne mithi de'ees

denba bessan mithay yuushon gitay gitay beettees he denbazanka cugan cugan issife qeeri naytara gididi uttidi de7iza daro asay doosona

keeththa giddon maburatey xompishe de7ees he keeththan qas oyden uttida eqqidi xaafishe dizaynne mela coo eqqidi diza daro asati de7oosona

ogera duge yishe dizanne eqqida daro bajajeti doosona eta guyerakka gita ayssozey yees hessa eqqidi xelliza yela gaadde nayti doo

Makina ogera asa daro caanidi bishe eqqida issi makinay deees he makina wulaykka dooya issi macasiya qasse gelana gashshe dawos

Kuwaase denba qommora uttidi xeelliza kushen tophiya bandira wothidi issi medho shurabe mayidi piina kushen oykkida daro asay doosona.

giya giddon madabara hiixidi iza bolla dumma dumma miisha micidi shara garsan bayzizanne eqqidi shammiza maca asati de7oosona

keeththa karen de7iza simintoy medhetidayssa bolla uttidi warqate xannayishe deiza daro adde asati uttidi de7oosona

Gita zuma garssan diza woray beetees ha woraza lanqqen issipe idimeti eqqida issi maccaranne issi addera detes.

Keehippe gitta ago bollara dugge gogishshe diza qeeri haththa de'es. He haththezikka diza bessan adhdhi adhdhidi qeeri shuuchchatti de'ossona.

Wora giddon keehippe gita melida miththay de'ees. Iza matanka hara miththati miththati doosona. Hessaka eqqidi poto denthiza issi addey eqqides.

gita denba bessan lo7iza keeththay keexetti dayssida yuushon emettishe diza keehippe daro asay beettosonna

keehippe denba gade giddora kushen maxaafanne dawutare oykkidi imettishe haasayishe diza daro adde asati doosona.

makina oge aspalte bollan qonxaathidi shurabe booththo may7idi eqqida issi addey deees he ogezarakka duge gishe diza daro asati doossonna

gade giddon maatatinne mithati do7oosona he gadiza miyera qasse ayfe bolla manaxire wothida daro adde asati issife shiiqidi eqqida

goyettida gadeppe garsara deiza bessan maatay diccidayssan uttidinne eqqidi deiza issi medho may7o may7ida macanne adde asay doosona

Denba bessan issi medho booththa shurabe mayda daro asatinne nam'u karetha shurabe mayda addeti issife eqqidi de'oosonna

Gita wora gaaththan gita gita mithati dooso naye mithatappe issa bolla suussay qachettidayssan micetida dunguzatinne daro qoope.

giita zuma bolla diza denba bessan guutha guutha maatay diccishe dizasan issi medho booththa shurabe may7idi issife eqqida heeththu addera issi macanara doossona

Geeththa matan de iza gita gammo misile sinthen karetha borsaba'idi eqqida issi yela gana adayssi deees iza guyerakka mithati.

gita aafo bollan toketidi diccishe dizanne gitatida daro mithati doosona etappe garsara gita aspalte ogey de7es

Zuma bolla keehippe gita gita mithati deyoosona iza garsanka daro asa keeththay mithati daro ogeti de7oosona

denba bessan guutha guutha maatay diccishe diza asa issi medho booththa may7o mayidi emettishe de izayssatinne ichidi maatan diza asay doosona

Guuththa zumma garssan abbaynne keehippe denba bessan daro woray de'ees hee woran daro miiththati beettosona

Keehippe demba soo kare bessan salphen ekkiddi dayssa gaabe maydda cima aawatinne macca asati de'osona.

Botha qalamen tiyetida lo'iza ketha gidon issi medho mayid uttida issi macara issi adera dosona . Eta sinthanka utid diza hezdu cega adeti betosona.

Makina ogera boshe de7iza issi gita makina oge pinthankka miththa garssanshiiqidi oyde bolla utti diza adde asati doosona.

Gita keeththa qalamenti yettidayssa guyen xaraphe bolla komputere bochechashe diza issi macasara izi sinthen eqqida nam'u tamare naytara issi addera duossona.

Keeththa giddon uuttidii kompitere bochechishenne diza issi nam'u addey dosonna eetta sinththen eqqida asay kushshen waraqata oyqida

Keeththa karen booththa afela mayti ne mela eqqidi deisa ceegadetinne maca aayoti do7osona.

oge doonan mithay dizayssa matan booththa laxananne hara pooxa maydi issife salpen eqqida cimanne ceega maca asati doosona

Daro mithati deiza kuwa garsan uttidi ooththiza issi macasiya de'awus qasse be salpen salpen eqqida cima addeyassinne macatida.

tamareso kipile saleday dizayssa matan dam7u macati uttidi dawutaren xaafishe doosona issi addeyka etara eqqidi xaafishe dees

Keeththa karen oyden uttidi deyssa asay doosona etappe kaysoy komputere bolla xaafishe nayta poto denthes eri naytikka iza miyera eqqidi doossona.

Kuwase demban issi medho mayo mayida issi cuga kaasanchati dembata miicishe gupishe boosona etaka xeelida asay dhoqan uthidi xeelosana.

Kuwase kassa dembban nam'u cuuga kasanchati issi adera issi adera issippe idimetidi eqqida eta guyeraka asay uttiza bessay de7es.

Keeththa gidonn tenise kuwase ka"ishshe diza nam"u adeti dossona eeta utidi kasiza nam'u adetinne utidi xeliza daro asay dossona

Kexetishe de'iza gitta poqe keththan utidi de'iza issi medho shurabe mayida daro yelaga ade nati de"osona

kuwasse kaasa demen ka'ishe de'iza Issi yelaga.na'aynne daro mayrro baggarae eqqida kuwasse kasanchatti ekkidayssa beesetees.

Ku'ase kasa deniban ka'ishe diza na'mu cuga kasanichati do'sona etika ka'izayisa utidi xelizayi daro asay do'sona

baanay diza danga kuwase denbara emettidi bishe diza heetzdtzu kaasanchati doosona he denbapfe geeshshara qasse woray beettees

kowaase kaassa denban kuwaaseza kaa7ishe deiza nam7u issi medho mayda issi cuga kaasanchatara issi hara cuga kaasanchara de

Kuwaase kaassa denban kaa'ishe, woxxishe diza nam'u kaasanchati de'osona. He denbazappe yuushora gita gita mithati beettosona.

guwaase kaassadenban eqqi didiza dumma medho may7o may7ida nam7u kaassanchati doosona eta guyerakka asay uttiza bessay beettees

kuwaase kaassa denban issime dho qonxara shura bera may'di isporte ooththishe deiza kuwaase kaasanchati daroy deyoosona.

Kuwaase kaassa denban issi medho zo7o qonxara zo7o shurabera may7da adussa yela ga nayti de7oosona etappeka issoyssaan.

kowaase kaassa denban issi medho mayida issi cuuga kaasanchatinne qasse hara medho mayida ara cuga kaasanchati hemettishe doosona

heeththa giddon sure gixxidi be shura be koxidi kushe dhoqu histi eqqidi de7isa daro yelaga adde nayti beettosona

denba bessa shiiqidi eqqida gashe nayti daroti do7osonna etappeka qasse shaaketidi woxana gulbatidi diza maca nayti beetto

kuwaase kaassa denban ka7ishe deiza nam7u cuga kaasanchati beettosona he denbafekka geeshshara diza bessan eqqi xeelliza asay doosona

Gita dalga kuwaase kaassa denban kaa7ishe de7isa nayti doossona he denba yuushon qasse siminton ooththettida uttiza bessay beetes.

gita tamare keeththay de'iza tamareso denban woxxana gulbatidi sa'a oykkidi diza oyddu adde nayti doosona, eta eqqi xeelliza daro qeeri nayti

Super market issi cuga cuga diza daro eqati dosona hisaka bayiziza issi macashaya ba kushen Silke oykada dawuse issiniya shamashe kushen Silke oykada dawuse.

Booththa bessa bilqaxen dumma dumma bilqaxen eqay kumidi tuccetidi dees. Iza matanka issi gashe piraashe qanxethay de'ees

Dalga burcuk gaaththan loome gum7ettidaynne burtukaney gum7ettiday deees karen qasse qanxettida loomeynne burtukaney beettees

oge doonan de'iza denba bessan keehippe daro goyiza makinati dumma dumma medhora qalamen tiyettidayssati doosona

Dalga makina ogey de7ees. hemakina ogeza gaxan pudenne duge hamuttiya asay de7oosona. Qasse xanxxara eqqida motoreynne eqqidi de7iza heedzdzu asay doosona.

Gita keetha garsan maaburate charjiza bessay de'ees. He bessanka eqqidi diza daro makinatinne eqqidi xeellishe diza asati de'oosona.

Gita amba bolan bishe diza nam'u gita markabe des he markabezapeka issoy keehipe daro asa caanidi kundana hanana gishe de'es.

makina ogera hude bishe diza issi caaniza makinay de7ees he ogezanka pudenne duge hemettishe de7iza asati de7oosona.

Geeththa kare bira ta bolla gita haaththay eelliza miishay deees hessanka eqqidi haaththa qolishe diza issi haaththa caanniza makinay eqqides.

Keehippe gita abba bollan bishe diza issi wolqama wogoloy dees he wogoloza bollaka eqqidi abba xeelliza adde asati doos.

Biratan direttida gibbe kkaren eqqi diza issi gita ayssuze makinaynne issi motore bolla uttidi deisa issi yelaga na'ay de'osona

keeththa giddon eqqidi diza issi tophiya bandiray dees issi aarise macasara issi karetha may7o mayda addera qasse salantetish eqqida

oge duunan eqqida nam7u motore bolla uttida nam7u motore laaggizayssati doosona etappe he baggarakka qasse hara motore laaggizana

Gita kataman diza dalka ogera bishe diza daro gita gita makinatinne gashe gashe makinati doossona he ogezanka qasse daro asay salpera eqqi doosona.

Oge bolla eqida deyzza darro bajaje makinatti dossona he makina sinthan ka'she dizza darro qerri naytti dossona.

Cililonne zo'o qalamen tiyetida bessa sinththan gita eelida abbay de'es. He abba bollankka issi booththa wogolon daro asay uttidi doosona.

Gita kataman de7iza dalga makina ogera saykile laaggishe biza asatinne ogezara emettidi pudenne duge biza daro asay beettosona

Kehippe loo'zza ketha gidon mabrathe xompishe Dee's. He kethan issue idimethid shiqi eqida daro maccanne adde naythi dossona.

keehippe adussa xeellana lo7iza gita woqe keeththay beettees iza garsan pudenne duge bishe diza makinati beettosona

Kiehippe adusse mastoteninne shuchchan keexettida pooqe keeththay de'ess, he keeththa garsan qasse eqqidi de'za daro dumma dumma medho makinati doossona

Keehippe adussa pooqey qalame tiettidayssinne daro mastoten keexettiday deees iza sinthanka eqqida daro makinati doosona

gita dalga katama giddon matan matan keexettida adussa pooqe keeththati doosona he pooqe keeththata giddora qasse efiza ogera makina laagiza asay doossona

Gita zo'o qalamintiyettida keeththay de'ees he keeththa sinthan qass dalga ogey beettees he ogezan eqqida isti makinay deyaws.

Palamenti yettida qorqoro keeththay deees he keeththa karen qasse uttidi makinan may'o sikkiza issi ceygadey beettes.

Buro kexetishe diza Gita poqe kethay des.he pose ketha kexishene pero qachishe Mitha qachise diza asati de'osona.

Keehippe gita denba bessan daro keexettishe deiza pooqe keeththatinne keexettidi qalame tiyettishe diza pooqe keeththati doosona

Zumma bolla diiccida gita gita mithati doosona he zumma garsanka boro keexetetha bolla diza baasettida bessan aadhdhi aadhdhi didiza pooqe keeththati de'oosona

Taamare keeththa giddon daro taamaret dosona.dawtorane maxafe kethi wothidi xafishene timirte gizaysa daro tamareti dosona

Tamera ketha kifile gidon issipe eqidi de'za adene mac'a asati dosona etapeka isoy maxafe doyidi nababishe dees.

Gita dalga adarasha gidon issi medho qobe wotidi mireqa mayo ma'idi be kushen abeba oyki utida daro mac'ane ade tamare nayti dosona.

Ogera hemetishe salpera yiza kushen abeba idimid mereqa mayo mayid hemetishe diza daro macanne Ade asay dosona.

Gita dalgga maxaafey daroy beetiza keeththan uttidi xaraphe bolla daro maxaafe woththi nabbabishe de'iza tamaare nayti doosona.

keeththa giddon maykirapooney nam7i dizayssa sinthan eqqidi be kushen hara maykirapoonekka oykkidi haasayishe diza issi karetha ceeygadey dees

Keehippe daro dumma dumma qommo maxaafati doorettidinne micettidi doosona etakka giigissishe diza issi yela gana ay dees.

Tamare keeththa kifile giddon be kushen iskirto be oyden warqata woththidi uttida keehippe daro addenne maca tamare nayti doosono.

Be goyiza gita makinay deesi iza sinththtarakka harayi goyishshe deesi issi cega adeyi qase eqidi gogetida besa xelishshe beteesi

Oge donara hemetishe duge yizaysi adey de'es he mi'za miyera qase ogiya otishe pude biza issi makinay gitay de'es.

Daro shaako oge beziaysara bizze dishsha makinay beththishshe dees he ogezappe xanxan qaase kehippe daroti qorqoro keththati maththan maththan kexxetidosona

Dalga makina ogera ogeza othishene sintara shuchata qolishe de'iza hedzu makina makinati de'osona.

goyettida bessan hokkidi akafan baasishe de7izanne goyshe ogeza giigissiza daro asay de7oosona

wora giddora oga guyishe diza issi goshsha makinay dees iza sinthenqa eqqida huphen qoobe woththida ceeyga addey beettees

dalga makina ogera duge yishe diza bajajetinne pude biza bajjajeti daroy doosona he ogeza xanxan qase keeththati daroy beettosona

Dalga makina ogera caanidi duge yishe eqqida issi makinaynne iza guyera eqqida hara makinay deees eta sinthanka eqqida asati doosonna.

makina oge bollara bishe diza issi hare gaarey deees he makina oge xanxan bazzo bessan aadhdhi aadhi diccida mithati daroy beettosona

makina ogera bishe de iza nam7u gita booththa makinati doosona qasse issi bajjajey xanxara eqqada de7awos iza sinthenka tirafike poolisay deees

Gita adusa makina ogen yishe diza issi gita makinay dees. he ogeza xanxxana aadhdhi aadhdhi diiccida gita gita miiththati doosona.

Makina oge bolla sinthanne guye giidi eqqida nam'u makinati de'oosona. He makinatappe guyeyessa sinthan issi tirapike poolisey eqqides.

Makina ogeza bolla duge bishe dizanne ogezan eqidi diza daro bajajetinne boththa makinati dosona he ogezara duge hamutishe diza hezdzdu adeti dosona

Gita bazzo bessan guutha guutha mithati do'oosona he bazzozan qasse oge goydi giigissishe ooththishe diza nam'u goshsha makinati de'oosona.

makina ogera duge yishe diza gita baasey dees qass issi gashe makinay eqqidi deees iza matan issi maca tirapikey eqqadus

Makina oge boldan bezokkon mithi ba7idinne kushen guufe oykki emettidi yishe diza nam7u macasati doosona he ogeza qommon gita woray deees.

Gade gidon dumma dumma uthay , mithay Gita Gita tukey de'es. He gadezan qase Usha hathay medhetida besan gogishe betes.

Gita keexxettida keeththa giddon dumma dumma qommo mashineti doosona emashineta matanka eqqidi ooththishe dizanne xeelliza adde asati doossona.

mithan direttida giddon siminton ooththettida ushsha haaththayssi dees he haaththezan qasse issi ceeygadey kushe mecetishe de'es

Gita gita mithati de'izayssata miyen qasse shuchchan keelettida keela sinthan eelida haaththey de'ees he haaththezakka shiiqi eqqidi xeellishe diza addenne macay doos.

Booththa qalamentiyettida keeththa giddon booththa koote may'di booththa shurabe may'di be kushen ugante aaththi eqqida issi addey deees.